Bibiiri la zeŋ dԑre zu a tiili daŋkyini kyԑ ka bͻtͻre biŋ teŋԑ ane oraba ka sagere gyamaa a yͻ gaŋ a zie zaa. Ka ba mine wuo ba nuuri a te ba dumo a kyԑ zeŋ.

Lɔɛ kãã koɔroo zie la are sobiri noɔreŋ ka ba biŋ lɔɛ a noɔreŋ, ka pɔpɔbɔ ne bibiiri bata are. Ka dɔɔ kaŋa a zɔŋ moto kyɛ de boma eŋ a moto nimitɔɔreŋ a vɔɔle zupolaa.

dɔba bata la ka kaŋa vũũni a ti sola panal ane bonsɔgelaa kaŋa naŋ biŋ teŋ1 a waa nyɛ kyaanaa kya baatere bilii ne bombɛrɛ biŋ ka galɔŋ ne bogiti a biŋ kɔge taa kyɛ ka dɔba bayi te are ka kaŋa ti daa ka kaŋa meŋ a kyɛnɛ.

Noba gyamaa la a are a pɛgele dare ne boma ka ba s1ge boma a eŋ a daare poɔ kyɛ ka ba yaga zie zaa su kpare sɔgelɔ ne zupil zeere, ka ba mine meŋ vɔgele zupil zeere ne kpare sɔgelɔ.

Dɔbɔ bata la su ba tontoŋkaayare are, a vɔɔle zukpoli a eŋ nimikyaane. Ka bayi ti kuro, ka kaŋa ti a kuro seɛ ka kaŋa ti a pareŋ kyɛ ka ba toore nuuri bomɔ ba nuuri a are.

Dɔbɔ la su ba tontoŋ kaayare. Ka ba mine vɔgele zukpolli a be kyɛnse zu a erɛ boma ane sonna sola panɛɛle, ka ba mine dɔge ka ba mine a are.